Bin chɛni ŋo shab nyɛla paɣaba ka bi puuni shab kpabi bihi ka ʒiri ʒiya din nyɛ kpalansi ka shab ʒiri piɛɣu ka bi niŋ nimmohi n chɛni yomyom ka diri fiila

Kpɛŋŋo lora n ʒɛya ŋo lora shab bin ʒɛya maa nyɛla bin ʒiri tandi ka naan chɛ ŋun toori tandi maa niŋdi yino maa puuni

Chɛbu duu n boŋo ka n ba ninkuri so ŋun ʒiya ŋo kana ni o ti chɛ o zuɣu ŋun chɛri zuɣu maa niŋ nimmohi bahi zuɣu maa zuɣu o ni mali binshaɣu chɛri o zuɣu maa nyɛla laati bini

Bin laɣam ʒiya ŋo nyɛla tumtumdiba ka bi zuŋulaan kana ti diriba fiila zaŋ kpa tuma maa polo ka bi zaa niŋ nimmohi ni bi wum o ni mali shɛli n zaŋ tum tuma

Bin chɛni ŋo zaa nyɛla paɣaba ka bi ʒi bi ʒiya n chɛŋ ti tooi kom kuna a yi lihi bi yinsi maa di nyɛla moɣani ka bi tom zaŋ tandi n mɛ bi yiya maa

Koɛŋŋo ban gbahari zahama la n bala bi chɛŋ mi ti bɛ ko titali ni ni bi gbahi zahama a yi lihi bi biɛla ŋarima puuni ka diri fiila n tiri taba

Salin gbiribi n boŋo ka ayi lihi salima ŋo maa shee paɣaba ni dabba biɛni ka bi niŋ nimmohi n bori salima maa shee ka kpɛ n ʒɛ ko biɛɣu ni ni bi tooi nyɛ viɛnyɛlinga n yihi salima maa

Bihi bi laambi n bɛ bindirigu dibu shee ka a yi lihi kpɛŋŋo bia maa ŋmaai bindirigu niŋ bi ba ŋo nolini ka o ba maa niŋ suhupiɛlli ka deei bindirigu maa

Tiŋ shɛli nim n boŋo bi naa n ʒiya ŋo n ti pahi o kpambaliba luɣu shɛli polo bi ni ʒiya maa nyɛla jilima shee ka o napaɣa ʒi o nudirigu zuɣu

niribaayi ban ʒɛya ŋɔ doni ka beʒɛya maa paɣ ni do n bala be ʒɛmi yini tɛlivɛsa ka be tɛbuli ŋɔ zuɣ n nyɛ ka bɛni wala bɛ pɛɣini n tamiya

Salin gbiribi n boŋo bi zaa nyɛla dabba ka ayi lihi bi salima maa gbibu shee bi nyɛla ban zaŋ papu nima n tuntu taba ka ŋun ʒɛ zuɣusaa ŋo lihiri ba

Nachimbili so ŋun ʒɛya ŋo dila nachiinsi ʒɛya o nachiinsi maa ni n nyɛ ka o gbubi baaji bili o nuuuni baaji bili maa mini o niɛma maa kom chɛŋ ti ŋmani taba ka bin nyura gba lahi ʒɛya pahi

So n ʒɛya ŋo n niŋ suhupiɛlli a yi lihi i ʒila tahapoŋ ka shɛbi binyahri ka koliba koliba ka di bɛ di puuni ka naan chɛ shɛli bɛ o nuuni n bɛ piɛɣu ni

Da kara maa puuni yaɣa shɛli yinga n boŋo daani n boŋo a yi lihi shab niŋ maham laasabu la n kohari kpakpa nima ka shab ʒi moto nim zuɣu